boo yip no fudole wo ndiki kan mbug i njik ndetoyo noxa gaz axe nuun no <laughs> nuuno koyo nuuno koy

geenu o cooxa sergent comme ten faru no

merci beaucoup Djiby o xana leyna ndiiki o maasreso ten taxu te tooña xam <laughs> o mbiy tokoreso tokores fe mos uma leyaa nuun ne ka i ndam un kene o ɓeemo <laughs> naaga yo amy Diouf manaam jamof rek i mbuga nongoyo i parce que waa'a ret koɓala xaye comme ne i mbina mbi nan rek i ñaaƴ rek yen tokof a koom wala o kiina xoyit mana a leyee a jega oxa i nga'na te goda maana bu booba o dama nge coono ina refka coono fop mais bu booba o fi o sabablu rek ne fi oona fagun faak bo fadiid mene fi'i naaga rek o fiya nga naaga xano jeg jam quand a weene na ngoda koy fagun faak ndigiloo fagun faak kam ndaana bo kooro leŋ a naanam kang kang ndokalaa mi fajar a leeyame rawa mbay mbafit maana rek a ndeta koɓalaa fajar im fi naaga inu a soɓa sax jegaan yite i ndeta nene no Diamanche ndeta no Dioyin marché kam fi naaga tourner inu muktu kaɓno moto lemi ret ma ndax comme a nga aan yeexe ngara to anda xile o xaaga kaa aara o kiinon xa na aara koɓale yo de ƴufa ndet wid maaga fop ga'iima den kaaga te ley na ndingilo sate faaga a jega waana mbiya kaaga ndaa koy fada ngorgoorlu a mbaasino yo ole Mathias a leyna ten bukato leyaa de nee de mbika baa umb xa cuund xa beeru xe fada ngis ka den xa cuund xa beeru njegange koy a o kiino kiin

Mathiase ga'a maanam den mbisuqoox den coono fee parce que RNA fee kee i ley ina Mathias a leyaan o bug anga wañ taxar keene pour yaraden kaaga waaga jeg a ngaƴ anga taxar ke de maakoyo taxar maak ke xana njegaa waana mbastuwa yaam a meɗ naxa keene mbaage ngota teena umba yo keene fop oxey meen nda wiin we den xi eeru a koɓale jam pour te ñootnu bada mbaago njiñoxa teen ko bugo jiriñ mais ka fi comme manaam mi ne ga ta nuuma o kiinoxa jeg na taaw rimna taaw fa ngoor reta fule sen o bugo jirñoox no ten to taaw fa ngoor o jega ngan wona bug ko envestira na ten baya te matna o feso goor a mota nga o feso goor rek xano ande a mota o fespo goor fika tiro dara tena bug ko fiya ndaa a koɓale yit coono ke te jeg na baa motna rek i njij kate tena jiriñ kata in xana dak ina in fop fat wiin muñana koɓale rek no miñeer te cooxa in kee i mbug na

i foogaame probleme ke laŋ ke moom fogame waaga mo ley teen mayu yaam nkam maadin ga'a probleme laŋ ke ka i ndet no Fimela mana leyel kene Mbisel saax maak de ngooya Mbisel saax maak o nana nga saax la eetna fogna no saate ke eet na tegel maaga de ngooya saax maak Mbisel fa Samba Dia ye Samba Dia ɗegiina maaga de ngooya in i ndama ndam bo tige mujatee gendarmerie kam damaa gendarmerie dama bo tiga mujata de leyee wee Mbiselle we Samba Dia leyee a mbi kene we saate fe leye wee mbisel njangit kate saate den Lycée faa xa eleve axe njangidaa de ngeenu ndatala e xa eleve axe suur ke njang kee maaga de leye xa eleve axa suur kee njang kee maaga ok wee leyna kaaga deirectement de ngooy Samba Samba Mbiselle ande ka may yermande a ngooya Sous Prefet yee de ngooy na Sous Prefet sous Prefet comme anda comme kene rek a rendre compte a xooy kene apres :fdrac de ngooya gendarmerie de ndeta ndam president faa sartaka awegel to wiin we andee ye Lycée faa njegirano yo foge no competence fa Maire faa sax te leye lycée fe lycée fee nu njigiran de kaa ref saax nuun rek mais refe Lycée nuun nu njigiran ndiiki yaata leyna kaaga prefet fa xoxum fee ref na Fatick a gariid ma a convoquer gendarmerie eaux et foret service des mines environnement chef du village ke ndaf na maaga fop fo president ke gay naak we fop parce kaa jeg u gay naak waa ndef na maaga gay naak we leye wiin we ga ngasa kama ke bo naak ke dem roog fe demba nga kaa yer ka kama kamba kaaga a yen teen baa ŋon no kamba kaa a yena nga teen mbaage suta den bo naaka ngon taaga i soɓ naak la mais kaa yen kam faa ndax den ndiñun wla pulaane moom fa; leyum kaa xool winum dara ndax den diñun ndax ka ɓekin ka naak la maaga i soɓu naak laa xona kam faa an fi un koy kaaga moom woora tiraam ndax kaa yerogu a yen ndax nam yeete ley na kaaga te leya prefet gar i mbi ndeet mete gas na fop vraiment tige salte bo prefet gara leyee e ndiiki a leyee desormer kene moom waage continuer wee ngas na meen a leye kene fata arreter im leyne prefet wagiro mbis arreter pour leyate kene te leyaame non non parce que leyaame code ne fañtaan environnement fañ taan service des mine a fanie taan jarate im mbindaa o maadoxe waage mbinde kam fañta im mbaato mbida xina xin leyee kaa fañ taam effectivement vous avez parfetement raison te leye bin kiim nuun service technique ke im leytaa mee refna kene ke region ne Fatick rerion Fatick ande mi sakun oxu nu nga'at na meen te saqa sareet laŋ ndameeno nu verbaliser in nuun service technique ke fop im ne'a koy te ref gendarmerie te ref eaux et foret te ref service des mines te ref environnement oxu nu nga'na ndameeno parce que avant kaaga sax kaa eeto lamit service des mines

i sous prefet yee i ndetna apres service des mines prefet fa xooxum Fatick ten gar u maaga sous prefet eaux et foret service des mines environnement chef de village ke fo wee na yoɗ nuwa no kene fop i ndetf kama koɓala visite boo pare te gariid im leynee prefet waagiro mbin arret koy kaa na lalta yee laŋ ke kaa mbañ teel ne leyaame xa'a mbindi num yaam code de a fañte maaga a fañte envirennement a fañte service des mines xa taxu mbin kiim maaga im leyne ok jegee prebleme te leyee ndiiki a leya yo oxe saq na laŋ ke no service des mines o xaaga moƴu jeg experience no laŋ ke a leye service des mine kam bugo leyaam laŋ ke est ce que a sareet a jega droit a naq no laŋ pour tricycles tricycles trois moro keene rek trois roues ke te leyne non tricycle fa'a sareet mbogee kene jege den kene xaye waaga ndamb dooga nga a naqa nga lang a ndamb daa sax no poses im ɓekan yaamret kiim tresor tresor ka jeg auto maako la ando naye 16 mettre cube refo 20 metres cube waaga soon ndef meen wa ando naye 16 metre cube oxu naq na laŋ waago o rabid kaa un mettre cube oxu naq na laŋ yaaga a jega prejet naa naqoong na maaga laŋa mbisan a mbisan maana Palmarin te xooyo kiinoxe a ley ne gari leyaam combien de camion naqo meen o rabda camion ke naqoona tout combien de camion naqo o rabda den o mbissid o rabda camion ke naqoona parce que wo andaa ye maire a anda nge wene ande wo anda kee waroonga parce que wo no laŋ ke a jala anda ye xile laŋ ku naqoona maaga ko waro rab din o naqa laŋ ke mi je suis pas au courant wene leyanga autoriser a kene sax wo wara gar service des mines leyee in de kaa autoriser el maire kaa ci'am mana im naq laŋ te leyee maire wagirang o ci a naq tel carriere waaga leye autoriser carriere xana wetel mene service des mines o at a kayta ka ando naye ka mbinel maire ae deliberer a ɓisma wiin we ngara ndeet

commune waage jeg carriere mene waage jeg carriere Tataguine a jeg carriere :frawaage non non waage ce n' est plus possible waage i arrondissement Tataguine commune ne wage mi jegaam prebleme kaaga Fimela xay laaca mene carrier nda

non waagate jeg carriere kaa matiro yo wo o ndeeti Tataguine fo o Diarekh o ret Tataguine o jikit Tataguine Tataguine o jik tikaa mais kaga koy a leera kaaga moom carriere ke mi kay service des mines kam ley uye nu mbaag a inviter xam mos ngo coox numero um un jour te gar mene a ley a gar a ley parce que kaa matiroyo Zone ɗike kaa matir Tataguine fo kene leŋ kutoo

i kay i mbaange teen tus caaxana mbafa nga mbaaf koy ka jeg kaa ando naye service des mines in moom controle controle non non kaaga moom maire o service des mines yo in ke i mbaag na mbi te refu ye carriere a naanga wetel ka service ke fop na ngara comme prefet xoyit na wiin we fop naga refe delegation kaa ando naye ka ngyelo yo toi fogam delegation prefet yiin nangam miim fop xana ngaro yo o kiino kiina a gara ndeet eaux et foret xana mbisida in i ndeet taxar ke est que jege sik taxar kaa ando naye ils sont integralement proteger comme kaa ando naye ka ndef maaga nanagam miin comme ca c' est integralement proteger saas sax non non kaan ke sax integralement proteger fogaam saas in neen in fogaaam kaaga a refa nga taxar ka ando naye c' est integralement proteger mba te ref taxar kaa ando naye il sont en voie de disparition i nga a te den meen i leya a taxar kene mbaaga parce que taxar kene o ndeta nga zone ne fop taxar kene soom ndefatu meen wene yen nag meen taxr ke xana disparaitre mene i leye a waage ref a soɓa ngaye taxra kaaga jege meen i ndet ndiiki koy environnement ngara nga dena eet ka degat kum a jeg kaa na environnement fee kaaga wa environnement den andu noyo a ley in degat kene fo kene mbisidun service des mines tena gara ndet laŋ ke ndax laŋ ke est ce que laŋ kene a naqa nge a faaxa pour a fiya nel wiin we parce que population ne est ce que leŋ kene laŋ paaxo kaaga ten i ndeti du o kiino kiin ka jeg ka o ndeetida meen gay naak elevage bono elevage mom den o xaaga fiya nga fi degat leya dene in de mene a keen i parce que fook i ndeetino yo i ndeet maaga tout temps ndax elevage kaa ndegan ndax nam ga'a laŋ ke tout le temps ndax elevage kaa ndegan ndax nam ga'a laŋ nu nga'a carriere wiin we nga nga'an rek mais c' est pas simple carriere ne wiin we mboog tuna naaga yomb tu yomb te naaga mi ga'amo bo fa ndiik autoriser an bo xaye jega fule carriere autoriser an carriere non non mana ne'im Tataguine man

d' accord :i njango xene no ;ligne fee alo Dairekh Fm alo alo Diarekh Fm oui
waay maxey simna nuun waay
in way sim nang a paax waay
waaw im leya olof rek pour comme ca oxe refna meene le sergent waago nan keem leya

d' accord Mathiase jega kaa leyoona teen

mais matar ko anda ye ande ye fa in geno nda anda ne o sereer a nan na

to to maire fee fog katee

d' accord i njango xene alo Dairekh Fm
waaw i yaare jam Djiby
nu yaare jam waay
jam soom
Ablaye Jackie
i
aca fadiida
nam nu mbiyu koy
in way meen rek
content nam no explication ke ngoor keene
merci beucpoup
roog moƴu environnement fee a soxla in carrement to keee de mbiya soom waag no aar
ndeysaan

wiin we ndefa nga koɓale ke fel na den rek a mbiya yo ona nga leya foden tig wene njanga nangoyo laɓ koɓale wene ngasra fo wo Mathias a parfaitement raison tige jege ngasir jege kene fo kene soɓa xongo fiya kaa refeer na kaaga ndat o leye qoye kene o fiya faaxe o mbisi daam probleme im xaƴong maaga xoyit nda in de ka i ndef un phenomene faa ando naye Latir a Mbiselle a laam tan to bo ndiik tontu waan
xana gar xana gar
te ref wena soɗa paƴaas ke
paƴaas ke i
kaaga moom il faut nu guider a in teen ndax ka ref a wora nuun ne nu ndeta nga koɓale muumeen ke soma ñaama yo donc ndax koy weene l environnementaliste fee ndef na meene
jege probleme merci beaucoup directement Mathiasse

d' accord waaga suur tontoox ke ando anye dena laam ta aussi mbirum matelas ke yiin sondeliin nda koy wax deg fa yala a ñakee mbonwa de

waana njik waa matela :gfra

<crosstalk> manaam dand la refa a bañ rek

mais question ne xayna peut etre awa ref daand la ando naye cegel ke mbugano yo awaa ref no qol wala no pedale yiin keene surtout koy a pedale

manam ka bindena na kayit rek

non soɗ soɗ matelas leyu manam paƴaasiin

nam nu mbaagu mbi teen bo ndimele teen peut etre xaye ba ndef na no pedale wala naxa qola xe a boɓa boob leene aussi manam pour matelas kaa de njikuna a njeg xalis iin cegel ke xan ta ndet boo njeng kate kaate ñaam na

d' accord waxtu fee a dawa in kaa i cooxka Modou rek te demb teeno ndik a fiya ngan a reef maaga a lancer o ,message soo a tag toox

manaam mini carriere wala

mais kaa mbugo ngenoyo

kam ley nge ande in tegu den maaga o xene oxu bugna toroxana den in bugo toroxam ku i mbaang na mbaang teen koy mi de andiim wene nda mi xoxes andum o kiino kiin xoxof waago ley mi xoxes andum comme no chef du village oxe ando naye wo tegun maaga wo fexeyi bom daaw teen rek im daawa nga teen ku warna teen xam fi'in teen mu te refna xam fadma ten taxu o kiino kiin ko fiya te ref jam tamit maaga te ref na comme nene ye i mbina pip im xooya a jega waa ando naye comme autorité ke ndefu um xooya sous prefet im leyno ten te layaame non non kaaga kay kege probleme a fi naaga a xooya prefet prefet Fatick te leyne non non jege probleme kaaga il sera sanctionner baa b reti moof to tiima o xaaga xana sanctinner el jegee o xaa waag na xend intervention bata rokiid mene to sanctionner aan parce que keete fina delis fi'u iyo en tout cas daal kaaga bug umo ley pour ley wiin we yee mi kee buguma lancer rek xaƴi im terminer mene o coox na lakas leya dene eaux et foret fee o ndeɓanongo

mbaa o ga'a doole opf natan fo ten D' fra enfant ñoxor kaan fo o leŋ

oxu poñe una soom na ndoki ne a ndata damaang o kiina a fañtaa a gara poñe in a kama keene de naqaa o kiina poñe in soom leyiim poñe in soom sax nda o leyin kaa ando naye yaqanin calel um soom a ndata alamende ang cunni temeen bo million soo wegel o xiid boxa qiid xa tadaq kaso kaaga a ndata leyu o reta nga bo juger el o fiya ngirang koy waaga rabid tranche comme ne kinoxe rabid 400 mille yeete poñe axama 400 mille a rabdu maire fe sax xooyirama xooy maire faa de xoyiramo xooy sax lakas fe ngoya xam ainsi de suite ndaa maire fogaam set ce que maire a xoyaxam sax parce que maire non wiin waa fop naqarlu wun oxu ando naye ka jala maag tiya ka ndom ong fop a jega xaa i njaltaa mais a jega wiin wa ando nayee yete poñe axama kaa ndeta mbond a ciiñ o xaaga ka xoyama leyaame xam gariid mais im garida nga ku leynga ley koy ba tax o wasanin de saax le fop comme o kines refu ten taxu saax le fop owey mbine mi ale kaa mbugo yoon fo mi a ngar boo bicole im gara nga bo Bicole sax baa wasanit parce que keete fiyonga kaa ɗoma ma ɗom waaw kaaga daal bug uma ley iyo ndiiki daal ke bugma laya nuun ten refu yee message le im cooxa nuun ten refu yee agent fee a deɓanongo comme nena nuun ga im yaam o ndeɓaonga nangam o ndeɓanonga nga rok wa anga tenue kaa respecter el ret koy bo regret jega ta meen mbaa an inu miin kam foog inu miin mbaa wasanaam gor jegee kaaga keena fañ tel daal kaa fañ tel to fañtaano leŋ fopa fañ tel ndiiki ke fañma tenb refu ye o yoon fo wiin wiin we ngaƴel o damel kaaga mi ten im fañaa mais a soɓanga yee nuun fop ndame o ande nuun fop ndame a soɓanga wo sooma are u a ande wo soom dame yoon o kinoxa mi'a ga u a damel wo o soɓanmga yee ko ga wiin waa mbiyo gun o xoɓataden o waaga nga xoɓantid a xoɓat mais bug leyee non non re ew mi soom to o kiinoxa ga ong wo soom kaaga daal im fañaa maxey simna fop waasnuwa fop a soɓanga kam ley daal kaa ando naye kaa xenee andi yee daal pour xeman rek taxaxamo gar meen xeman rek taxa xamo gar meen